Akɔdaƒee nye esia. Wova akɔdaƒe, ke wole fli me heyina ɖe akɔdaƒe. Amewo le flia me la, wole ame yiwo le ŋgɔgbe kpɔm kpɔ be nu ka wɔm wole eye nyɔnuvi ɖeka ƒo ɖa. Eye wodo awu, eda akɔ eye wote tem ɖe aŋego la me.

Shikakuƒe gãa aɖee nye sia. Amewo le shika kum. Amewo bɔbɔ le nuwo kum, ye ama ɖewo le tsitreŋu. ame ɖewo kum ɖe abɔ ekɔkɔm na wo nɔewo. Ye ame ɖewo kui hele eme kpɔm ɖa be ŋu kae le eme. ama ɖewo le tsitreŋu le wo kpɔm. Ye ama ɖewo hã bɔbɔ hele blum.

Akɔdaƒe ye nye esia eye ame aɖewo le afi ya sɔŋ le akɔ dam, ke nyɔnu yi ke le ŋgɔgbe la nye nyagãɖeɖi, etaa avɔ ɖe akɔ eye wòdo awu ebla ta hifi le akɔla daƒe ŋutsu bubuwo le megbe le ekpɔm ɖaa.

Anyinɔxɔme aɖee nye sia. Akaɖi li, Zikpi ame ve li eye ekplɔ̃ le wo dome. Woko ega kɔ wɔ exɔ eye nuwo le eme, seƒoƒowo le me eye amakpawo le dziƒo kple anyigba fuũ eye wokɔ ɖo atsyɔ̃ teƒea ɛ.

Takpeƒe aɖee ya. Ewɔ abe ŋiŋli aɖe dzɔ ɖe wo dome. Eye ekɔ dzɔ ɖe wo katã wo dome. Amaa ɖewo le wo nɔewo ƒom eye amaa ɖewo le wo nɔewo tutum. Amaa ɖe hã le wokpɔm. ama lewo le anyinɔƒe eye ɖewo le tsitrenu ko le wopkɔm kɛkɛ.

Sikakuƒe a ɖe nye esia, amewo bɔbɔ le sika kum, ame aɖewo le tsitre nu hele nu kpɔm, wole woƒe nuzanuwo ɖe asi. Ame aɖewo le dziƒo hele wo kpɔm eye ame aɖewo yiwo le eme la, wodzi kple wotɔ vovovowo ɖe asi.

Gbadagba aɖewo le mɔ dzi yina ɖe teƒe aɖe. Woƒe ŋuwo le woƒe megbe eye wodo woƒe gbadagbawuwo tso wo kple woƒe kuku heɖɔ ɖe ta. Wosugbɔ ɖe mɔ dzi ale gbegbe. Ati aɖe hã le ŋua godo ɖaa eye dziƒo xɔ aɖe hã le afi ma godzi.

Dekɔnu ʋeɖuɖu aɖe nye esia. Ɖeviwo le afi ya be yewoa ɖu ʋe. wosa avɔ ɖe kɔtome eye nane kɔkɔ ble edzie. Wole elã ƒe asike kɔ lɖ ekɔ ƒe la ɖumee. Wodo afɔkpa eye wodo afɔwui hã ɖe edzi.

Teƒe aɖee nye sia eye eŋuwo li vovovowo sɔŋ, yevuwo sɔŋ le afi ya godzi, wowɔ ŋuwo ɖe nɔnɔmetata vovovowo me ame aɖeo le ŋuwo ƒom, ame aɖewo le tsitre nu ame aɖewo le nuƒom ɖe nuƒomɔ me eye ame aɖewo le nu kpɔm keke.

Tsiaƒuto aɖee nye esia, wotu xɔwo ɖe teƒa la, wowɔ gbadawo gbadɔwo ɖi eye wode zikpui kple nuwo ɖi. enetsiwo sɔŋ hã le afi ya tataŋ eye amewo le afi ya, ŋutsuvi aɖe bɔbɔyi ɖe zikpui dzi eye wole nu kpɔm.

Ewɔ abe, afia wɔ abe sewɔtakpeƒe enye eye kplɔ̃ kple zikpiwo le afia godzi. Agbalẽwo le woƒe ŋkume sɔŋ. Eye amewo nɔ anyi hele nya sem. Ke ama ɖewo le titreŋu hele nya gblɔm. Amaa ɖewo dze ŋgɔ de wo nɔewo hã hele kpɔkpɔm.

Ŋu legbẽe aɖe enye esia. Ŋu la do xoxo eye wobla agba ɖe etame, amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe me eye ame aɖewo ku ɖe eŋuti. Alẽ aɖe hã le ŋu la ŋgɔ eye agɔti aɖewo hã le akpa aɖe nɛ.

Teƒea ɖee nye sia. Yevu woame ve wo tɔɖe tsitreŋu. Akaɖi le woƒe domezã. Yevu yi ke le ŋgɔgbe do awu dzẽ eye wòɖo kuku dzĩ. Eyi ke le megbe la edo awu blɔ. Eƒe kukua hã le blɔ. Eye dzĩtɔ ƒe axa dzi la atsikutsetsewo le.

Habɔbɔ aɖee nye esia, wole nane wɔm eye enuƒola la lé enuƒomɔ ɖe asi eye wòdo awu yibɔ hele nu ƒom na wo heke nu ɖe te eye ame bubuwo bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui dzi, eɖewo hã le tsitre nu hele dzidzɔ kpɔm.

Eŋumɔƒɔme aɖee nye esia eŋuwo le mɔƒɔ me fũu, legbetɔwo le, kpuitɔwo le, ama aɖewo le mɔme tso, ame aɖewo tɔ ɖe eŋua ƒe axawo dzi eye eŋuawo la, wokɔ flaga kɔ tɔ ɖe eŋuawo ƒe ŋkume sɔŋ.

Eŋuɖaƒe aɖee nye esia, woɖe ŋu vovovowo da ɖe wogbɔ eye wotu gbadɔ, gbadɔ la, woko ebe kɔ kɔ gb0 eye ame eve le megbe wodo awu ʋi hele ŋuɖuɖuɔ gbɔ, eye ame aɖe hã le ŋkuɔ me, lé ŋuɖuɖuɔ ɖe ɖe atsi.

takpeƒe aɖeɛ nye sia eye ekɔ́ gadzɔ ɖe wó dome amaɖewo kó zikpi ɖe wonɔewo ŋu ke amaɖewo le wó niɔwo tutum, amaɖewo bɔbɔ nɔnyi hele wó kpɔm maɖewo le xɔxɔm ne wóniɔwo ye maɖewo hã kɔ́ bɔ dzi hele gbɔgblɔm nowo be nó dzudzɔ

Awusatɔwo ƒe gbedoɖaƒee nye esia. Ame aɖewole dziƒo, eɖewo hã le anyigba. Wo katã wodze klo hebɔbɔ ta le woƒe gbe dom ɖa. wodo awu eye woɖo kuku sɔŋ. Wodze klo ɖe woƒe abawo dzi ɖekaɖeka sɔŋ. Wosugbɔ ale gbegbe.

Anyinɔxɔ aɖee nye esia. Zikpui le afi ya godzi legbe. Suɖui wɔme eve le eme eye wokɔ avɔ aɖe da ɖe edzi. Aŋkpa aɖe hã le woƒe megbe eye agaɖɔ aɖe hã le afi ya godzi. Eɛuwo le eme eye akaɖi hã le afi ya godzi.

Anyinɔxɔ ɖe mee nye esia, zikpuiwo li vovovo, akaɖi hã le xɔawo me, fesre wowɔ wo kple ahuhɔe eye nuwo le glie ŋuti nàkpɔ hafi age ɖe xɔ me, enuwo afi ya vovovo, zikpui hã la, legbetɔwo hafi sɔetɔwo hã li.

Anyinɔxɔme aɖee nye esia. Akaɖi le dziƒo hee le atsɛ̃a me. Wowɔe ɖe atsɛ̃a me eye wowɔ edzo bi ƒe be ne enɔ anyi la. Edzo na gbɔ nawo le afima godzi eye wokɔ siduiwo ke da ɖe eme. Ati hã le afima go dzi.

Ekuwɔƒe aɖee nye sia. Amekukuɖakawo le afi ya godzi eye nɔnɔmetatawo le woƒe ŋkuwome. Amekukɖakawo woda wo ɖe atsi dzi eye sukuviaɖe tɔ ɖe wogbɔ do dzi kple anyi le wogbɔ. Eye ma ɖewo le emegbe sɔŋ hele wokpɔm dũu.

Ketevɔ vovovowoe nye esia. Wo sugbɔ taŋtaŋ. Amadede vovovowo le. Eɖewo nye aŋgbamumu, eɖewo nye aŋtsiɖiɖi, eɖewo biẽ hẽe, eɖewo nhe vidzɛ̃mi. Eɖewo hã nya amakpa vovovowo wokɔ kɔ wɔe.

Anyinɔƒe aɖee nye esia zikpui woame eve wole afi ya eye suɖui woame eve wole eme ɖekaɖeka, edzibiƒe aɖe le afi ma be nenɔ mawe edzi..edzo nage ɖe lãme na wo eye akaɖiwo le dziƒo, enuwo le afi ma wodzi vovovo sɔŋ.

Habɔbɔ gã aɖe nye sia, woyina ɖe teƒe aɖe, eye sugbɔ tatataŋ, wolé nɔnɔmetatawo ɖe asi sɔŋ heyina ɖe teƒea, hele ʋli dom ne èkpɔ wo la wole nu ƒom gake wo sugbɔ ale gbegbe, hafi hekplɔ wo kɔ kɔ yimee.